Mɔzɔla vovovovo le mɔ zɔ yina du aɖe me, ke nusi dzi wo zɔzɔ nye esɔ̃. Ameɖewo bla gbe ɖe esia dzi, ɖeviwo ka deviwo zɔzɔ, esɔ̃viwo ha wo kplɔ woɖo, wo do agbaãna esɔ̃ eɖewo, ameɖewo ha le kete me hewo le esɔ̃ sia dzi.